Kuyinkuthazo kubomama abalabantwana abancane uthi bengayekethise ukuya kumikhankaso yokuthontisela abantwana abancane ukuze bavilekele kumikhuhlane efana labondingindi

Ugatsha lwempilakahle luya kuqakathekisa ukuhlanzeka. Lokhu kuveza ukuhlanzeka kwamagumbi ezibhedlela kanye lamakilinika okuveza khona ukuba ukuhlanzeka kuseceleni lempilo.

izihlahla lezihlahlakazana zasendle zilusizo ekwelapheni izifo ezifana le nyongo, ikhanda ukuhlanjululwa komzimba ngaphakathi ,izihlahla ezifana lesihaqa lezihlahlakazana ezifana labocucuza